Lu weex lu tegulunuunu boobu lingay tegéey ci noppala di ko déglu mésas wala nga yuuni nga am tablet am mobile am foyékaay géem.

yaa ngi i seen ay taxsi yu bari taxi yaa ngi raŋ ganayu taxi yaangi seen ay parasov yangis paul bu gudd marsela amna jigéen bu ségax te marsey am ay taabul

Moto ngay seen ci kaw tali bi ñu kokkumaasé di defamotol yi defar tali wi la bi ngi jël gor doron bu ñuul bi tekko ci kaw moto baan koyu rip amna ki nekk ci beneen kote di loxo bi rek moo gey na.

Kaani gay seen kanni bu xonko chur kanni bi daal dafa neex bepare am xeet bu guddula moon ci guyun kanni bi am xob yu verte.

Ay potyu baringaay gis potiy sensuuf maanam kom veer la am kubiir dañ deejël dereks di ko dugal ci biira m ko texci benn veerpalaats ci loppitan la ne.

ay buteel ngay seen bu teel y dañ am li ñooy naam malam ay drings yéppa ngi am kugéer juróonmi buteel ñoo fatook am wonjo am lu nete am lu xonk

Bóor yi géej manam taati pere yaa ngi seen géej jis ci ganaaw am seleñ ba pare mu amaas ay guy am ay néeg yu ndaw néeg yu seen kaw mu ngi am tuu ci ñax.

Ya ngee seen jigéen bu taxaw ci boorini bu ñax mu ngi uf xale xale ba ngi sol mu bu ndaw moom jigéen bi mu ngi def jaaru def boñu uo nge xawa siintuti.

lider baanaax baanaari nigeria mu ngi am bu vert bu weex ak benneen bu vert baanaari nigeria boobu ngaay seem

liide taatum pere la ya ngee seen ay gagaal bu nekkamo ngi ep ay nit ci ganaaw ya nge seen yéej bi te am bantax ak san-sa

Ya ngi seen janxa bu def mees mana brefas sor rob bu jot. rob bi boroode la bu ngi jàppa ñaari loxoy loxoy mu defa weeñ weeñi mu yokk tuutu weeñ.

ya ngi seen janq janq bu sol tube bu ñuu ak mubu mujju mbub bi loxo bu guddala mu ngi dex gree faas mana mees ti bagg weer ci loxo mu ngir rée

Ya ngè seen ay flor, flor yi mungi ña am ay bant. Banta nungi am hop hop yu sew leen hop yu vert. Ci suuf mungi am celin ñung ko dugal ci potam bu weeh.

ngay s booleb nukkil bi ñu ko uuf ngi am xubiir ñu ko tekk ci kaw taabul

Raatim pére ngay seen boori tatum prebé mëna bori géej yayi seen ay néggi ñax gay seen ay gëra bi kokko.

ngay sepaaku bi ci kaw winli manam fufu ngay doge ci suuf mu ngi am bant buñu paaka la

janx ngay seen, janq bi daal mu ngi sol robb bu xonxo, benneen loxo bi gudd, benneen bi bu gatt am kalpe ci loxom def grafaas teiyi ndikli mungi reey.

ay xaleemi elef maanam xalem yuy jangu xale yi amna ñi nekk seen ganaw ñu ngi joxe ganaaw ñi nekk ci kanam ñum ñeent la kenenka ngi solmbu bu xong kenenki bu bulo kenenki bu weex

Bolbu nyul ngay seen bool bi ñum fa def espaketi manam makkorona bu guddu bi texisos ya nge seen ñum fa def ñyebbe yu xawaverte yi ak lu weex.

ay marakas yi weex tal yuyu ngay gis ndey jo ak caamon nu ko tep ci moso bu xong te amlu tuuti luy ñuur

president suñ njiit woon yaaya jambe ak yeneen ay njiit ñu leen def ci keyti xibar manam keyti xibaar lañfnataal

Gaal ngay sèèn ci diggi gééj gaal bi am na kufa tóóg. Gaal bi mu ngi am ay bant ci kaw banta bi ñung fa def malaan bu wèèx manaam kuberr bu wèèx te am gaal bu ndaw ci wétam.

Bidee bereb boo xamante na ak suñ mamati maami ñoo faneeko yaa ngi gis ay xeex melni ndiik ya ngi seen ay gu yu wow ci diggam ngi melni yaafa def niik.

ay jàngale kat maanam ay ticc xale yi ñuy jàng u ngi taxaw yi nekko seen njiit bi mi ngi taxaw di wax amna yenee yi nekka seen ganaa

nerem xaley bur ñuy ziwe bal kenenka ngi sol kawas bu vert amkenenki mbu buñ ku wexke mu nga tiyé ku xong xuki

kirmasi manam gimbu jimbu jigén yu bari dañ kodey jëefandiko nu kojër di kodef ci seen mafeey bay safal mafe lool gimbo jimbo kirmasi

Baanaar moy seer, bannar bide ñetti kulur a bu am , bu xonk ci digg, bu weex ak beneen bu xonk ci wtbnarbu, am ñetti kulurbi.

piange seen tarakit bu am tanku yu ñuul tankuy dijulool kuluur bi bu buloo la mu ngi am neg seen ganaaw ambeneen taraakit bu taxaw ci wetam

Yaa nge seen kula kula bu xonka cuy am kubeer bu weex tekko ci kawkaro yaa ngi am géna ci wétam am ay siwo maynoise ñeeti siowo maynoise nyun len dugalanté.

lideey sampong la manam saabu dox ñu ko sol ci buteel bi am pompekaay ñu ko tiee ci loxo amna benn góor bi nekk ci ganaaw ci boori palante nu ngi took te ame telefon

kanni ngay seen kannimu ndox maanam kanni lanu dubb daf ko ci buteer te am ku biir ku biir ba ngi am nete e pare ci kawa kaw boobu nga deex xawa keca tuuti kanni bi giir

Bannar ngay seen bannar yi mexico bannar di mu ngi am ñetti klur bu njëkka bi ya ngi am bu vert bu weex at lukong ci bu weex bi ñu foddé seen picc

Raaxekaay ngay seen, raaxekaay bi yi lañ dee jël suuf ak sima di ko jaxas, ngai jël raaxekaay bi di ko def ci miir bi maana masaalee.

lidée néeg ngay seen néeg bi ñu ko tabax yépp ak ay bant manam ay bant lañ ko tabaxe am bind bi nekk ci kanam am ay guy ci ganaaw

gnar nekur ñuul ngay seen ganaar bi dee ganaar bu ñuul la cukk ñu ngi genne mbagali ak tanka yi te baña geene bopp bi mu ngi taxaw

Moto ngay seen, moto ba ngi taxaw joxe kanam, amna benn xale bu boo bi nekk ci ganawam mungi sol tube bu weex , mbubu bu ñuul mu ngi joxe ganaaw moto bi, ci kanamam yaa ngee seen ay kër.

ay jaaru ngay seen jaaru bide am na bënt bu sew bobu ngay dugal ci xow bi maanam bonam bona bi jaaro dafal am lu per yu weex ay per yu konk ak yi xawa nete tuuti

Kasu ngay seen li dañ ko dee lekk ci suuf da ngay mocc bopp bi mu nañ koy laka def ko gerte anna bu nete bu xonx ak bu verta.

tay moto ngay seem y ngi xawal leendéem moto yi yu ngi taal seen lamp am nagoor buy dox tank yu ngi boot saak ak bénnéen jigéen bu taxaw ci benneen kota léendém la

Ay néek ngai seen, yangi am néek yu gudd, manam etas ak ay trook ak am nañuy doxee tank ak ay paroso ci weri tali bi.